Namda nim nyɛla din ku shɛbi n ʒɛya ka nyɛ din viɛla namda nim maa nyɛla din nyɛ gbana dina ka ku dihi nachiinsi nachin tiɛri maa shɛli n nyɛ zaɣ nuɣso ni zaɣ baŋkoma ni zaɣ ʒiɛhi

Linjima nyɛla ban ku yɛ linjin niɛma ka di nyɛ zaɣa sabila ka doo ʒɛ bi sunsuuni ka zaŋ ninkpara sabinli n goli o liiga ka ku pini kolikoli ka bi nyɛ ban zaŋ anfooni nim kpa n kpa o ka o ʒɛ bi sunsuuni.

Ban boŋɔ nyɛla ban tumdi tuma kobiɛɣu puuni kom maa nyɛla din bi galisi ka tankpaɣu ku nyɛ fin niŋ zaɣ gbati ka biɛ ka bi toorili niŋdi tahapona ni gbubi gbubi ʒɛyq ka bi tuma maa nyɛ tuun kpɛma pam

Matuuka yiɣirigu nyɛla dini zɛya ka niriba chɛn yiri di puuni na niriba maa mi nyɛla gbaŋ piɛlla ka ye liiga balibu balibu liiga nima maa shɛŋa nyɛ zaɣi sabila zaɣi nuɣiso ka matuuka yiɣirigu maa kama nyɛ zaɣi piɛlli.

hool ŋɔ puuni buku nim n bɛ di puuni ka kuɣu nyɛ din ʒɛ baɣi koba maa ka di zuɣusaa ka bi chɛŋ zaŋ nachintiɛri binyɛra tamtam dizuɣu ka gilaas teebuli nyɛ din ʒɛ di puuni ka di tingbani maa chɛŋ nyɛ din viɛla

Pirinsi nyɛla bani gbaagi doo ka prinsi maa puuni paɣaba bɛni ka dabba bɛni ka bi kuli nyɛla bani ye bi prin niɛma ka chɛ nkuli gbubi o bi liiga nima maa nyɛla zaɣi sabila.

Kom ŋɔ nyɛla din veli doya vka ku ne kahi kahi. ka kuɣisi nyɛ din ʒaya ka ku dihi nachiinsi ka tiŋ gbani maa kuli nyɛ tiŋ gban piɛli zaa para tee ka zoya nyɛ din ʒaya ka kpukpali tihi nyɛ din ʒan mi ri kuɣisi maa.

Ban boŋo nyɛla gban sabila bi nyɛla ban ʒɛya wori waa ka nyɛ bibihi paɣasra mini nachimba ka gobi chinchina bi nyoɣini ka so shɛŋa ka bin ʒɛ tingbani shɛli ni maa nyɛ zaɣ piɛlli ni zaɣ sabinli ka niraba bɛ katalɛmni ʒɛ bi nyaanga

dɔbba nyɛla ban gɔbi chinchina bɛ nyɔri ni ka doo maa ka bɛ puuni yino nyɛ ŋun ʒi laa ka mɔri nyɛ din be di puuni ka bɛ tom nyɛ ban bi piri namdanima ka kuli nyɛla ban gɔbi chinchim piɛla ka ʒe tiŋgbani piɛlli puuni

Gbansabilisi mini gbanpiɛla n laɣim ʒɛ kpe ŋɔ maa gbanpiɛla maa nyɛla ban pili zipilisi ka di nyɛ zaɣa nuɣusu ka gbansabilisi maa gba shɛba nyɛ ban pili zipilisi ka di nyɛ zaɣa nuɣusu dini ka bi chen yɛ liiga piɛla mini zaɣa sabila ka so jinjam sabila mini zaɣa piɛla.

duu ŋɔ puuni ku dihila nachiinsi din bi chɛ n jɛli ka di zuɣusaa nyɛ din nyɛ zaɣ piɛlli ka di dikpuna nyɛ zaɣ piɛla ka kuɣusi maa nyɛ din viɛla ka teebuli maa gba nyɛ din viɛla ka ʒɛ di sunsuuni

Gbaŋ piɛla nyɛla bini galisi ka kuli chɛ n ye nɛɛn balibu balibu ka chɛn nyɛ ban gariti palli Zugu ka palli maa boogi zaɣi piɛla mini zaɣi sabila ka mɛhi kuli nyɛ dini mɛ n gili ba ka bi chɛn mbɛ di sunsuni n kuli chɛna.